Ndaa ɗoo hooto on jey paalo, ndaa dakali ha paalo man, ndaa "wunndo" mi ɗo ƴeewa, ndaa "penti" paalo may "gudaa" ɗiɗi, lees may "popul" dow may bo "milik". Ndaa fitila "paalo" man mi ɗo laara, ndaa ɗum ɓe waɗi "roobaa silin" ha "paalo" man.

Nda ɗo leso ni voɗugo. Nandi ba royal bed, jei lamlamɓe. Ɗon da katifa haa dou leso mai. Ndaa piloji ɗo jeri haa dou leso mai. Piloji daban-daban ɓuri guda jui.

Ɗo hoto on jei babal sorugo kare lantarki, diga bulp ji na, soket ji na, switch ji na, be ko nandi bannin manni. Nda fankaji mido lara haa gaa'en. Nda haa shago mai bo miɗo ewa goɗɗo ɗo dari, o ɗo ɓorni riga shuɗi.

Ɗo hoto babal sorowo shawarma be tsire, be gurasa be ko nandi hunde mai ni irin hunde suno-suno. Ɗon simbol mai nda bo les mai, nda mahol onkomplited bildin ni.

Ɗoo tingeje on guda ɗiɗi, ɗo jooɗi ha do hunde nda sera mai to ɗo bo miɗo ewa ba kokumba on. Tingere ɓe ɗo sa’ira haako be mai, ɓe ɗo sa’ira nyebbam, ko ɓe sa'ira gortugal be mai.

Nda ɗo hoto goɗɗo nandi goɗɗo mai makaniki, o ɗo jogi spaina nda o ɗo firsta ba inji on fista notiman nda o ɗo ɓorni riga bulu o ɗo mari gasa ha vakkude mako seddani.

Ɗo hoto lingu manga on jei wonata ha mali manga manga, lingu mai nandi ba shark, nda bo liɗdiji perpeton ha sera mai, nda ndiyam mani bo ɗo waɗi kolo ba shuɗi shuɗi ni.

Ɗo hoto on je jesa A'c, nda A'c man sigi ha leɗdi nda fanka miɗo Lara ha nder A'c man, ɗow Penti danejum nda standard A'c bo mido lara boɗejum ha chaka nda sera manbo miɗo Lara A'c ji.

Ɗo hoto on je fulawa fulawa mai hako mai fere-fere guda ɗiɗi nda ɓokko ɓokko, nda gotel mai bo ba ping fulawa mai ɗo nder buhu on sigi ɓe asbinai ɗum ha leddi, nda mi ɗo lara goɗɗo bo ɗo dari ha gaɗa ɗo kosɗe mako ɗo vangi.

Ɗo kemis on. Nda lekkiji ɗo jeri haa dou durowaji. Lekkiji fere-fere, totton on ɓe sorata lekkiji, to a nyauɗo a yaha ɓe tufa ma baatal, ko ɓe hokke fes eid to a nauni.

Ɗo ɓoggiji on je soket nɗa ɓoggol soket mai, nɗa soket mai brown ni, ɓedo naftira be soket be hauta chaji, ko ɓe wata ketil ko, hotpilet, ko ko nandi bannin. Soket bo ɗo naftira ɓe hite ko sola ko janareto.

Nda ɗo hoto mahol sare on yasi sare mai sam nda ɗum ɓe ɗo penti mahol mai dow mai sam ash ni capp mai bo ɓe wadi diresin be wayit ni nda windo nda les mai bo ɓe wari ɓe wadi irin diresin fere ni.

Ɗo hoto on jei mahol. Nda mahol mai ɗo sendi geɓe-geɓe ni. Ɗo mai to ɗo mi ɗo ewa. Nda bab waya, nda mahol mai ɗo penti ash kolo, geɓe fere bo a tawa dak ash, nda gota ha les mahol mai.

Ɗo hoto on jei sare, sare mai gidan sama. Nda windo ɓaawo sudu miɗo ewa. Nda windo sudu bo ha gaa'en ɗo. Kanjum jei ɓaawo sudu ɗo mabbitinga, jei sudu bo maɓɓita ka, nda leggal ha ndes sare.

Nda ɗo hoto on je jungo, jungo man ɗo jogi halagare be yeriji, be sharka, nda kasa k bo ga 1bl nungoma je fauni irin bana je bandu 0ilona ko beitami

Nda ɗo hoto, onje nder sare, nda tayil ɗo fauni hababal mai gaɗa maibo nda miɗo lara gene, gaɗa maibo nda fulawaji jeɓe fawnirta babal be mai, nda wundo sudu ɗo lara ɗo maɓɓiti, nda hagaɗa toɗo miɗo lara leggal fulawani manga.

Ɗoo hooto on jey colli, colli may ɓe ɗo wi’a ɗum duujiire bee Fulfulde. Ndaa colli may ɗo maɓɓiti bileeji may ɗo fiiri ha dow. Ndaa bicco may ma ɗo sankiti, ndaa bicco maajum manga manga ɗo mabbiti ɗo eewa ha to jippata.

Ɗado hoto nder sare on . Damagal sare mai ɗo penti burawn, dembu ɓeɗo fauni dum be danajum. be kap mai ɓe wati ash kolo. Nda dammugal nastugo palo de de korido nastugo pallo mai bo na penti omba ɓe wati tayis on. Nda windoɗo miɗo lara.

Ɗo siwic o je nepa, to a yari do a kunni to a wartir les bo a nyifi, ɗo holli nda ha babal janareto woni ɗo fi do katako da ɓoggi hite ha bandu man.

Ndaa ɗo hooto on jey moota mannga, moota may jey waɗugo boohol, heɓa ɓe heɓa ndiiyam haa babal may. Ndaa ɗum moota may ɗo huuwa, ndaa gaɗa man bo, himɓe ɗo laara a sunna juulurde. Ndaa himɓeji ɗo daddari haa kombi juulurde may. Ndaa haa ga'en ɗo bo, mi ɗon laara leddi ɗon mofti.

Fridge manga, nda ɗo vindi "keep it fresh", kanjum viyata a siga dum wona keccum, yorata, waɗata ko ɗume, vonnata. Ɓe ɗo naftira be fridge ɓe siga ɗiyam fewa ɓe yara, ko sobo, ko konandi man.

Ɗo hoto jungo on, jungo mai ɗo jogi haako greps. Nda greps man miɗo laara, ɓikkoi mai ni ɗuuɗugo, ɓe ɗo naftira be mai ɓe nyama. Frut on, ɗo ɓedda iyam haa ɓandu goɗɗo.

Nda ɗo hoto on je banewo nda katako ɓe hautiri banewo mai be jamndi, ɓeɗo remtira ngesa beman nda aure fere hatton vurti nda leddi bo ha Babal man.

Nda do ha filin bol on. Bikkoi mai do dari nda koch do wanna be bayani no be fijirta bol man. Nda bikkoi mai pat do fadi pade mabbe je fijugo bol fere bokko-bokko, fere yelo da koch mai bo do dari wala pade bol be riga danejum

Ɗo hoto on je ɓingel debbo nda mo oɗo dari ɓorni riga hawtinga be sarla nda jiɓa ha sera, nda bo riga man amles ni, nda oɗo mori, nda oɗo vakki boro ha ɓawo mako, oɗo faɗɗi paɗe combas sera mako bo miɗo lara shago nda ɓurɗi ji je sawru ɗo, ɗo dari ha kombi shago.

Ɗo hoto on je saddere nda ɗum kala kala guda ɗiɗi nda jamdiji fere bo ɗo babal, ɓeɗo naftira be saddere ɓe soppita kusel, irin e'a ha kusel, ko hunde fere, ko bana leɗɗe, ko hunde fere ko nandi banin.

Hoto goɗɗo on ɗo dilla ha sera lambatu, nda oɗoo duhi salla jins riga mako danejum nda oɗoo jogi be buhu ha jungo mako bako ni buhu bako, nda omosai majalai nda mota bo miɗo lara haɓawa lambatu maini hado kulta ɗoi dilla.

Ɗo hoto on je bana asibiti, nda dum hatto mi ɗo lara ɗo vindi laboratiri, nda hagal ɗo bo miɗo lara hako leggal babambe nda hatto bo miɗo lara baro ɗo joɗi, nda babal mai ɗo penti kala gala ni, nda hatto yelo be palejum.

Ɗo hoto on je ɓingel debbo. Nda o do dari singini nyi'i, O do musa. Nda o do mori, fere do bicciti bawo, fere gasa man fere yeso. Nda o do wati sarka, nda o do ɓorni riga ɗo zani zane banaa puccu. Nda bawo mako bo mido lara green-green bana hako leɗɗe.

Ɗo hoto on je ɓingel debbo. Nda oɗo mori gasa mako. Stayel gasa mai ni voɗugo. Nda oɗo ɓorni riga ɓalejum ɓe wanginai yeso mako nda miɗo lara noppi mako nda les mai tais miɗo lara.

Kusel on ha dou pilet ha duo ɗerewol nɗa citta man ha sera kusel beldum sosai ɓeɗo naftira be kusel nai, bali be ko nande man ni.

Nda ɗo hoto on je lipton ganyen shayi, hunde je ko ɓe waɗirta tea be mai blac tea, ɓe yara ɓe shuga ɓe wata ha kofi himɓɓe amin yiɗi tea sosei, lipton mai top tea on.

Ɗo hoto on je nder sare, nda leɗɗe ɓeɗo awi ha nder sare man guda tati nda ɗum ɗo hoka ɗaudi seɗɗa, nda ac ji miɗo lara, nda windo guda ɗiɗi, nda ha gaɗa to ɗo bo miɗo lara duromji ɗo wali, ha gaɗa to ɗo bo miɗo lara tebul be kula boɗejum ha dou man, sare man ɗo tanki be interlok.

Nda ɗo hoto Sare'on, sare mai ɗo mari rila, rila mai be mahol mai dammuɗum ni. Ɓe ɗo tarni be jamdiji nda dammugal petel bo ha ndes sare mai bo, nda Penti burawunni be dak burawum ha les mai.

Ɗo hoto on je kichin, be katene guda ɗiɗi, gotel mai be leɗɗe hader gotel maibo wala leɗɗe sai lare biriji, katene ɗiɗi mai pat fanɗe ɗo yawi ha do man.

Ɗo hoto on je leso on. Ɗa leso mai danejum be balejun ɓe ɗo siga leso nder sudu ɓe wata katifa be filo be beshit ɓe walira be leso man da ha gaɗa man ɓo miɗo lara katako je fere je sare.

Ɗo hoto on jey cuurak, cuurak may holli ba be kaataako on ɓe waɗi, nda ɗum daneejum ɗo hoosi paɗeeji kala kala, daban daban, boɗeejum na, ɓaleeji na, a`a nda boɗeejum feere mi ɗo ƴeewa, nda ɗum ɗo mari hawa hawa, har guda jeego.

Nda hoto suduw on be popi hadoman nda piopi mai dowaɗj dezinin guda ɗiɗi na ko tati, nda hitejibo ha ndar pop mai do haski sudu mai nda’esi bo Hal es mai nɗa ɓo gwal hite ferani wala hitte dou mai.

Nɗa do gora manga on je nyebban. nyebbam ɗanejun nyebbam biriji je be nyamirta nyamɗu be mai. Ko sa’ira kusel, ko ɗankali, ko ɗoya, ko konanɗe manni. Ko wata ha ɗer nyamɗu garagarau nyamira be mai wata be citta.

Turmiji ɓe mota ɓalejum nda ɗum ɗo dari paki ɓeɗo wanni ɗum balum balum nda ɓe ɗo haɓɓi be butolji fere nandi bana je bangalon nda gaɗa man bo mi do lara sare nda windoji sare man nda sare man ɗo penti brown be black.

Nda ɗo hoto on je lekki iri lekki be sorata islamic kami, lekki ɗo ɗo vindi bazuka man pawa holli lekki mai je worɓe on worɓe on naftirta be mai, nda lekki gotel mai bo mi ɗo lara ɗo vindi saifu nur.

Ɗo hoto je bilenda. Ɓe ɗo naftira be bilenda ɓe dirɓa tattasai, fut, nyebbe, be konandi mai. Nda bilenda mai maɓɓode mai bulu be daneejum, nda chaka ma bo bana gilas-gilas ni.

Hunɗe on je PS tiri, PS tiri do tivi gém on bé hautata bé tivi todon hite be kunna be fija dum da handil je ɓe watta konturol je gém mai bé man burna fu worbe buri yidugo fijirde bol.

Da ɗo leggal kwakan on da bikkoi kwakwa mai rimi ni ɗuɗugo ha dou leggal mai, ɓe ɗo itta dum wara, sora woɓɓe fere bo yaara saare mako naftira ɓe nyama woɓɓe fere bo ya saha kwakawn manja.

Ɗo hooto ni jey babal, babal may ɗo nanndi taca. Ndaa ɓikkoy ɗo roondi tire, ɗo waɗa talla. Nda moota mannga, ɗo laara ɗo binndi bismilla. Moota may daneejum, ndaa moota feere bo haa gaɗa may ɗo loodi himɓe.

Ndaɗo hotor roɓe ɗiɗi ɓeɗoo dari nda ɓe vanginai yeso maɓɓe, nda juɗeji maɓɓe ɗo vangi ɓeɗo takki lalle ni voɗugo. Nda oɗo ɗo suddi mayafi boɗejum goto mai bo ɓalejum, mo ɗo ɓorni atampa blu be danejun be paune ɓalejum, ni goto mai bo ɗo wati atampa bana cregre ni be kolliya marun.

Da hoton je koli ɓingel debbo mo do wati jam parse ha peɗeli mako da hala gare ɗamoni oɓalwai amma bow olabai tal

Nda ɗo hoto on jei goɗɗo, o ɗo dari, o ɗo ɓorni riga. Nda holli ba o mekaniki on, o ɗo boyitina hunde bana inji ni. Nda ha gaɗa mako ɗo mi ɗo lara gilas, holli babal mai ba babal kuugal manga on.

Hoto sare on nda windo, nda ɓe ɗo penti sare mai ash kolo bei dak ash, ha dammugal sare mai ha to mido ewa, kombi man bo nda sare fere on complited ko plasta ma wala.

Ndaa ɗo leeso on, be kataako ɓe waɗata leeso man. Ndaa hoore leeso may, kataako may ɗo hawti be dollop, ndaa katiifa bo a caka leeso may. Ɓe ɗoo naftira be may ɓe waala ɓe ɗaana, jemma ko naange .Ndaa haa suudu mannga wonata ,ndaa soket haa sera suudu.

Ndaɗo hoto Palor hotoman laɓai sosai, nda ɗonni chuddi chuddi ni seɗɗa amma miɗowawa lara nda koromje ha palo mai nda Centre table ha chaka koromje mai ndaɗum dari.

Ɗo hoto on je gate saare nda gate mai ɗo penti blu blu ni, nda mahol saare mai ɗo penti ash kolo, nda gate mai ɓe wawan ɓe nastira mota hedi gate manga mai, nda dammugal bo petal je nastugo himɓe, nda je dou mahol mai bo ɗon jamdi ni.

hoton je babal bana makaranta. Nda ɗum do zazani be humɗeji ɗa be bol da mota mi ɗo lara. Nda yasimai be mahol-mahol mal ba jamɗiji. Nɗa ɗum ɗo penti ɗanejum nda ha gayen do mi ɗo lara kolta. Nɗa lambatuwa.

Nda ɗo hoto on je set fande guda ɗiɗi, nda gotel mai habe tanda ha ɓe tamsata mase, nda fande mai ɗo tokkidiri petel be je tokkata ɗum be fere, nda manga mai sam ha les, ɓe ɗo naftira be fande ɓe defa nyiri ko be waɗa hako.

Ɗo'o ɗum fulaawa, ndaa haako mai ɓokko-ɓokko tan wala kolo feere, ndaaa mi ɗo laara haa gaa’en ɗo jamɗe daneejum ndaa kosɗe goɗɗo o ɗo dari, godydo mai ɗo paɗi paɗe baleejum.

Do hutuwon je plaza manga plaza babbal bana shoupilmol hayata zoda hunde ko aya alaba da dum do mari history bildin bana kuda tatini damahol mido ewa hagayan do mahol mayondego amma kanjumala plastar 1mpenta do plaza ma do bindi franchis.

Dado sare on incompletat building be wade rufinni amma wala plastar ,dabe do wati scapul dottani sare mai scapul mai beyonbe yonbeni do sare mai todobo mido lara leggal fere juddum.

Ndaa ɗo debbo on ɗo dari, o ɗo moori atac maako, o ɗo moori gaasa maako bee atac, ndaa nofi maako, o ɗo waati yari feere ni juutugo bee perpeton boo guda ɗiɗi, o ɗo ɓorni riiga daneejum bee fawne boɗeejum ni haa dow riiga man.

Nda ɗo hoto on je debbo be suka maako, ɓe ɗo nder mota. deɓɓo mai hosi hoto mai sai o nyukkini yeso suka maako man, nda jungo maako be lalle ha peɗeli maako, nda halagare bo ha jungo mai. Nda suka mai bo ɗo ɓe hifnere mako, ɗo vangi be riga maako.

Nda ɗo sudu moftorde on jei gommen haaws jei Kano. Nda ɗum ɗo mari windoji ni ɗuɗugo, ɗo penti wait, windoji mai bo bulu-bulu ni, ɗo vindi be bulu bo haa dou mai. Ɗo vindi koroneshon hol 2015.

Nda ɗo bo hoto on je hako, ha ga in do hako stiu nda ɓe ɗo yewi tattasai ha nder, be kuselji ɓi do lara hader, nda hatto bo ɗon lara tumatorji ɗo tatta'e nda cikilji bo ɗo he’i totton, nda karoji do yiggi.

Footooji danin, danin teebur ndaa koromje ɗo taari tebur daanin mai koronje mai do mari kolo bround broun ni daanin mai fuu bannin ɗo mari kolo brown.

Ɗo hoto on jei paune bo roba guda ɗiɗi. Nda ɗum daneeji, nda hoore mai bo ɓaleejum, maɓɓode mai kenen. Be babal ɓe ɓiɗɗata hunde mai vurta. Hunde mai ɓe ɗo naftira be mai ɓe lootira jungo. Nda gotel mai danejum, gotel mai bo pich.

Ɗo hoto je indomi, nda imdomi mai ɗo ha nder packet green be yalo, nda ɗum ɗo vindi chery noduls, and nden be testi tom, ɗo naftira be indomi mai defa ha saare nyama, sa'a be geraɗe fere, fere bo ha mai shayi defata.

Je danwake on ɗanwake nyamdu on ha lesɗe men ɓeɗo wada ɗum be gurka be fulawa be bokko be kilbu, ɓe hauta nyamrugo gotel be nyebbam biriji, ko manja wata ti nyere be cucata, fere bo ɓeɗo wata ha be rendere ha nder man.

Ɗo leso on, kolo majum ndiyam dondi dondi ni, nda do mari katifa kanjumai ma kolo mai pat gotel ɓeɗo siga leso ha nder sudu sam, na ha palo ba kuma nda sudu mai ɗo penti bana burawun ni.

Ɗo hotuni je ɓaɓal kugal. Nɗa ɗow mai ɗo fauni, ɗo nanɗi ɓana yeso goɗɗo. Nɗa aɗo yiya ɓa gi'ete, ɓe kine. Nɗa leggal fere ɓo ha les man. Nɗa jamɗiji ɗo tari man ɓe pilaji.

Nda ɗo hoto'on je Deftere, deftare mai nandi jei Fikihu, fikihu andal lugguɗum je dina. Afaman no arewata Alla, no asenata no anastata nda basuru nu a sumata nu a boyitin tattwabonni julde

Ɗo hoto on je sare, nda dammugal nastugo sare man, nda windo miɗo lara hedi jungo nano am ɗo, nda rila bo, nda bulog je rila mai wala plasta sako waɗa penti, nda mita sare mai ɗo lara, nda hako legal woni nder sare mai miɗo lara.

Hoto ɗo miɗo lara nda ɗebbo on oɗo haɓɓi adiko red, oɗo ɓorni riga dres juɗɗum danejum, oɗo va'i dou ngeloba, ngeloba juɗɗum nda ɓe ɗo tadi ngeloba mai be ɓoggi be ɗo haɓɓi kare ha dou man.

Ɗo hotoji'on je Shagoji, Shagoji kosmeti.ha ɓe Sorrata Nyebbamji je famune je Gasa je wujugo. Nda jungo dou jogi Fandu Nyebbam Gasa haɗum ɗo Windi bonos hayis Supa holda.

Ndaa ɗoo suudu on ɓe hooci hooto may bee Jemma ha yimɓe yahata fija"bol". Ndaa fitilaawaaji mannga-mannga ɗo haski suudu may. Ndaa geene may bo ha leddi, ndaa walaa koo moy bo ha suudu may. Mi walaa yi'a koo moy, ndaa ɓaawo man bo mi ɗo ƴeewa leɗɗe nii.

Ɗo ɗum fuu jey nder saare, nda koromje ɗo ciri haa caka saara man, nda korowal may ɗo mari mari kolo ach kolo, be bulak, gaɗa may bo mi ɗo laara nda dammugal ba jey nastugo paalo on, nda gaɗa may bo, mi ɗo laara boketji daban daban ɗo resi haa sera.

Ɗo hoto sare on nda ged ha sare mai ged mai ɗo maɓɓi nda slap ɗo dou kota sare mai, mahol mai bo nda ɗum ɗo penti grand brown ni sera mai bo ash kolo.

Nɗa ɗo hoto sare on incompilited sare nda mbeji ɗo dari nda windoje man fere ɗo maɓɓiti ferebo ɗo maɓɓi nda ɗo rufin sare mai ɗo tuwi sosai sare mai manga Kam.

Ɗo hoto on je inji be naftiran bina boima. Be waɗan no taliyan murji je jungo N.da taliyaji mai ɗo wali burka. Nda ha gaɗa mai to ɗo bo miɗo ewa tingeje guɗa tati diɗi mai he’aka muma-muma, gotel mai bo he’inga ɗa kopi bo ha bawo tingerema.

Ndaɗo himɓe bol on derke en ɓe bikkoi perpeton ɓeɗo jogi ndiri jungo, ɓeɗo nasta filin bol mai nda geneji ɓeɗi paɗi paɗe bol man nda miɗo ewa leddeji manga manga, opponen man Bo ɗow ɓorni blu kamɓe bo ɓeɗo ɓorni white.

do kulajiwonje wadugo rizabindiyam feudum ko kankara ladun jeles mai dag buran je domai 22 te0 litars je domai bo sist liters da kolomaji bulu buluni mabbode mai bo dag bulu

Laru hoto ji himɓe ha nder sahara holli ba ɓe yahi torizin on, holli nasaraji on ɓeɗo bai geloɗi geloɗi mai guda joi nda robe nda worɓe haɓe yahi ɓeɗo dilla.

Ado hotom je dingel lebbo dagasa mako do sapiti sankiti dawo du mabbiyesho mako be emoj fere da baude ton tamdi bole mako be jude mako didi da nupi mako bangai do.

Korwal on je ɓe watta paune palo be man ayi ɗo joɗi ha ha babal sorugo man na ha palo joɗi. Nda hales ɗoni ɗo lara leda fiya wata nda ɗo toma ɗo tanki be siminti. Korowal mai bo ɗon ba silba-silba ni.

Ɗo hoto on je defteji daban - daban fere-fere dapat deftejimai be titul maji deftereji, ɗo ɗo vindi sileviry in islam holli maccuɗo kenan no wadete ha islam, da islam and bulak nes da defteji daban daban.

Ndaa ɗoo "hooto" on jey mbay bee baakuru. Mi ɗo laara ha bee kusel, kusel may bana jey "siire" ni. Mbay ɓe ɗo naftira bee may to ɓe yoorni ɓe waɗa "gaarin kwaaki" bee may, feere to ɓe yoorni ɓe waɗa "wayna" bee may.